Chikora chega chega chefundo yekupuraimari chinofanikira kuita kunge chinezvimbuzi zvinokwanirana nenamba yevana varipachikorapo apo kuitira kuti zvirwere zvisabatira zvakanyanya zvakadai ngaana korera ngekuti vana vanonga vanenge vane zvekushandisa zvimbuzi zvedu zvakakwana.

Zvimweni zvezvikora zvefundo yekupuraimari muZimbabwe zvichiri kuda kushanda ngesimba kuti zvieme pandau yakanaka, zviningirike yaambo.

Zvikora zvefundo yekupuraimari zvirikuvanduzwa zuwa-ngezuwa ngekuti unotopona zveichinja makombiyuta otoonekemwo nemalebhu zvekanaka zvikadini zvemasainzi zvinova zvakukurudzirwa Kuti vange vachiita mazuwa anaya.

Zvefundo yevana zvodakadza ngekuti zvaane mitambo yakawanda yoiswemwo zvekuti mwana wega wega okura eibaakabanga kuziye kuti ininichandinode kuzoita ngeichi ,chandinokona ngeichi.

Fundo yemuZimbabwe yafundo yemhando yepamusoro-soro ngekuti mwana wega wega wakufanira kuenda kofunda chikora chesekendari pasina zvibingaidzo zvakati wandei zvakasiyanawo nemazuwa okudhaya.

Zvikora zvefundo yesekondari munharaunda dzenyika yeZimbabwe zvawanda uye zvine kudzidza kwemhando yepamusoro-soro. Zvekare nyika irikuita kuti nepeshe painokona ndipo kuti zviro zveshe zvingadiwa kuchikorayo zvinge zvirimwo kuti vana vafunde zvakanaka.

Zvobadadisa munyika yechibarirwe chedu nyika yeZimbabwe ngokuti fundo yadzara peshe-peshe kuretu nepadhuze zvemhando yepamusoro-soro zvokuti zvikora zvadzara zvakanaka zvine zviro zvekuti vana vafunde ndizvo zvakabati hwe.

Zvikora zvedzidzo yemhando yepamusoro soro zvakadai ngezvema yunivhesiti zviri kuzama yaamho kuti vana vange vaine dzidzo yakanaka uye nepekuwata pakanaka zvine chiedza chekuti vakwanise kuzoverenga veindaticha mabhuku awo

Fundo yepadera yakadai ngeyema yunivhesiti iri kugadzirwe zvakanaka tinobaaona ngemaakirwe akaitwa mayunivhesuti emuZimbabwe fanikei kuGreat Zimbabwe heyii kune zviakwa zvinombaaraidza.